roso roso rosa lowo geeshsha danchate roso ronsiro egennaamo ikkinanni roso ronsanniwoyite lowontanni anfoyikkire anfanni daafo roso ronsikki wo'ma mancho ikkinayikki daafo konni daafira roso rosa baalunku qansichira hasiissannote.

Owaante yineemmo woyite duuchu dani owaante heedhanno. Tenne owaante owaataanonkewa shiqqi yine macciishsha hasiissanno. Macciishshine uyitiwonke owaantenni horaameeyye ikkine leella lowonta danchate.

Koatte yineemmo woyte koatte lowo horo afi'dhino koatte wodhinumma ikkiha ikkiro lekkanke biiffaata ikkitanno hakkinono sa"enna gawajja baalinni lekkanke gatissanno konni daafira, koatte lowo geeshsha danchate.

Odoo, odoo odeessinanni woyite macciishsha hasiissanno. Korkaatuno odoo odeessini gedensaanni dawaro hasiissanno. Konnira odoo odeessinanni woyite seekkine macciishshine dancha dawaro aa hasiissanno.

godo'lete yineemmo woyite duuchu dani godo'le no hattenne giddo kasete godo'le ane lubbo'ya baxxannoe korkaattuno shiima noomma woyteno xaa geeshshano godo'la lowo geeshsha baxeemma korkaattuno surre'ya giddo lowo geeshsha baxissaaehuraati.

Hodhishshaho yineemmo woyiite duuchu gari hodhishshi no. hakkuyi hodhishshira ani hareemma woyiite lowo geeshsha dodanno wooyiite kaameelu lowo geeshsha waajjishannoe korkaatuno babbaxxewo adagi iillannoha laweennae.

Sicconna badooshshe, sicconna badooshshe yineemmo woyte siccohonna badooshsheho lowo horo noosi, mite gobba gobbate yineemmohu umise sicci heeriroti kuni siccino lowontanni albiidi annuwa lowontanni lowo waaga kafaltanni daggino konni daafira siccu lowo kaa'loshe afirino

babbaxxino dani uduunne babbaxxino dani uduunne yineemmowoyite duuchu dani uduunni heeranno lawishsha la'nummoro uddi'nanniha ikkara dandaanno hakkichinni saeennano loosi'nanniha addi addire loosi'nanniha mine loosi'nanniha ikkara dandaanno konnira uduunnu jawa horo afirino.

Muronna laalo:-muronna laalote yineemmo woyite baatotte aana duuchu gari muronna laalo heedhanno mite murote gobaanni ikitewotti mite horoonsi'nayiitti horoonsi'nanni ikiro horote lowo horo uuyitannotti konni daafira danchu garinni amada ninke la'anno

Tuqu xadooshshe yineemmo woyite lowo horo afirino tuqu xadooshshi maayi kaa'lo afirewo yineemmo woyite tuqu xadooshshi anfoonnikire mitto dariga sayinsaayi weete duucha dariga noohu lawishsha xaawunni maciishsha dandaanno konni daafira tuqu xadooshshi lowo ka'looshe afirino

Biifisate yineemmo woyte qoxeesinke noo muro baallantanni danchu garinni agarentinni hakkichini saenna addi addi daraaricho kayaasateni babbaxeyore loossateni biifewoye loosateni biifisate konni daafira qoxeesinkera addi addire loonsa biifisa hasiisano.

Sumudaho yineemmo woyte addi addi dagara babbaxxewo sumudi hee'ranno hakkuy giddo mitte dagatenna dagoomaho yineemmohu mitte dagara sumudu hee'riseha ikkiha ikkirooti hattee giddo addi addi sumudi biifannohu noosi

biifisate yineemmowoyite mittu mini giddo addi addi misile amadisiisatenninna qooxeesinkera babbaxxitino daraaro loosatenni hakkuriuu loonsoommo daraarora waa dunatenni biifinsayi gara biifisate yinanni.

Giwirinna, giwirinu lowo geeshsha danchaho, korkaatuno giwirinunni kainohunni baxxitino muro loosateni, biifisateni, danchu garinni biifano gede assine la'nanni, koni daafira ani giwirinu looso lowo geeshsha baxeemma".

Seensile yinneemmo woyte ,seensilu lowo geeshsha danchaho mayira yinuummoha ikkiha ikkiro addi addi hayyo horonsi'ne biinfilu hayyo horonsi'ne ka'nentinni seesisa hasiisano, korkaatuno lowo geeshsha seeneho seesu hasiisanohurati.

Superimarkeettete mirte superimarkeettete mirte yineemmo woyiite lowo geeshsha dancha e"o eessitannote mannahono ikko duuchurira xaqqantannote hasi'noommoricho marre hidha dandiineemmo hidhine horonsi'neemmo gede assitawoonketi Superimaarkeette heedhurooti

Muronna laalo murona laalo yineemmo woyiite gobbankera addi addi dani murinna laalo heedhanno tenne muronna laalo horonsi'neentinni horameeyye ikka hasiissanno konni daafira muronna laalo danchu garinni amada hasiissanno

Mininna dubbu saada, mininna dubbi saada garinni amada hasiisano korkaatuno dubbu saada lowontanni lowo horo afidhino, maayira yinnummoha ikkiha ikkiro gobbaadi gobbanni dagge la"awuri lowo gawe eessittanohu dubbu saadawiniti

Seesa seesaho yineemmo woyte addi addiricho horonsi'nikkinni babbaxeworicho gamba assine horoonsi'nikkinni seensayi garaati konne seesa seesahu mannu biddi yee umosi agadhe hararaati.

Faashinete yineemmo woyite faashine duuchu garitti no tenne gidonni nabaxitewo faashinna mite illette la'neenna baxisaakitti heedhanno kaayinni dancha faashine horoonsi'neenttinni biinfiha ikiro baxissanotenna halichishannote

Maxaafa maxaafu lowo kaa'lo afirino lawishsha la'nummoha ikkiha ikkiro lowo sokko boreessine maxaafu giddo borreessine worroyita nabbanbummoha ikkiha ikkiro adhine horaameye ikka dandiineemmo konni daafira maxaafu lowo geeshsha danchaho maxaafa nabbanbbiha ikkiha ikkiro egennaamo ikkinanni.

Mini uduunne yineemmo wiyitw mini uduuni lowo horo afirino lawishshaho la'numoha ikkiro waa aga hasi'nummoro birciqqo hasiissanno hakkii saeenna sagale wodha hasi'nummoha ikkiha ikkiro sayiineo hasiisano konni konninni kainohunni mini uduuni lowo geeshsha danchaho.

Daganna maate yineemmo woyiite, Daganna maate yineemmo woyiite mitte daga giddo heedhanno daga gaganna maate yine woshshineemmo. hakkichiino saeenna mittu mini giddo heedhanno manna maatete yineemmo. konni daafira daganna maate mitteenni heera danchate.

Murote yineemo woyiite baatote aana duuchu gari muro noona mite saga'linannite mite xaggate horonsi'nannite saga'linanni muro giddo appile ani lowo geeshsha baxeemma duucha horo afidhino

Latishshaho yineemmo woyiite babaxitino muro kaanseenna gobbanke biifisanno gede assannoha latishshaho yineemmo. hakkunni giddo haanju latishshi gobbankera biinfille aannoho.

daddalo, daddalo yineemmo woyte daddalu lowo kaa'lo afirino lawishshaho, mittu manchushiima woxe afire daddaliha ikkiro ayiino lophe mare iillewa illa dandaanno, daddalu lowonta danchaho, konni daafira daddalo ani lowo geeshsha baxeemma

Looso loosu manichi beetira hasiisanoho heeshosira umosino woyyeese gobba lossanno gede assanohu loosoho hakkuyi gedenisaanni manichu looso loosa hoogi gedenisaanni manichu irikkiraanicho ikke manna la"annoha ikkanno konni daafira manichoho loosu hasiisano

Baattote ofollanna dhaggese yineemmo woyte baattote ofollanna daga lowo geeshsha biifanotenna baxisanote ,hatte giddo baattote ofolla mite gotti yittanna mite heeshshi yittanna daga kayinni hatte aana heedhano konni daafira baattote ofolla daga lowo geeshsha biifanonna baxisano

Seensile, seensile yineemmo woyte duuchu gari seensili heerano lawishsha la'nuummoha ikki ikkiro yannate gede yanna aabbiteworicho horonsi'ne biinfe ha'nanni gara hakkichini saenanno kalaqamu seensili heerano kone seesnile baallanka gamba assine seensileho yinnanni

Afantino gashshaano yineemmo woyite albisaanonke loosohono lophoteyino egennoteyino hakkichinni sa'eenna duucha owaante noonsari afantiwo gashshaano heedhanno. Hakkuriuu afantiwo gashshaanora lowo ayirinyi heeranno.

Tuqu xaadooshshe, tuqu xaadooshshe yineemmo woyite duuchu gari xaadooshshi heeranno. Lawishshaho la'nummoha ikkiha ikkiro afuunni xaandayi gara borrote hasaanbayi gara duuchu gari xaandannihu duuchu gari xaadooshshi heeranno.

Daganna maate yineemmo woyite mitte gobba giddo gamba yite heedhannota daga baala gamba assine dagatenna maatete yineemmo hakkiichinni sa'eenna mitteenni gamba yite mittu mini giddo heedhannota mitteenni ofolte Mittee heedhanno daga baala gamba assine maatete yineemmo

Hodishshaho yinneemmo woyte duuchu gari hodhishshi no baattote aani hodhishshi kaamellao lawinori waayi aani hodhishshi yowolo"o lawinori diilla'lote aani hodhishshi, duuchu gari hodhishshi no, koni hodhishshi giddo yowolote hodhishsha lowo geeshsha baxisanoeno, waajjishano

Adawu agarano yinneemmo woyte ,adawu agarano lowontanni horameye assittanote lawishshaho la'nuummoro ku"u koi ledo taalo ikkansanni mannu taale heerano gede assittanote adawu agarano koni daafira adawu agaranora lowo galatti heeranoe.

Afantino gashshaano afantino gashshaano yineemmo woyiite afantino gashshaano lowo geeshsha ayiirradotenna egennaammamho hakkiichino sa"enna afantino gashshaano abbiteyoorenna yitewoore macciishshine loosu aana hosiisa hassiissanno

Muro, muro baattote aana lowo horo uyittano xaggichimate, sagalichimate, hakkichini saenna minino gobba saadano horonsidhanohu murote yineemmo, lowo geeshsha lowo kaa'lo afidhino.

baadi xagga baadi xagga yineemmo woyte baadi xagga lowo geeshsha danchate dancha ikkite heedhenni babbaxitewo xiinxallo assine illonoykki daafo hatte likkenni gudaateno iillisha dandiitanno konni daafira baadi xagga horoonsira lowo geeshsha dancha di ikkitino

Odoo duuchu gari odoo heedhannona odeessinayi odoo seekkinee macciishsha hasiissanno danchu gari macciishine uyinayi xa'mora dawaro qola hasiissanno konni daaafira odoo lowo horo uyiitanno odessawo mancho seekkine harunsa hasiissanno

Daddalo daddaloho yaa danichaho daddalo daddalayiha ikkiha ikkiro danicha dariga iilla danidiinanni mayra yiniha ikkiha ikkiro manniha la'nanitenni woluyiha la'nantenni daddaleenitinni mannu ilewowa hakichinino sa'ne manna roora danidiinanni konni daafira daddalu danichaho

Egenshiishsha ,egenshiishsha lainohunni egenshiishu lowo geeshsha danchaho korkaatuno egenshishsha mitto nabbanbanni woyte anfoonikkire anfanni hakkichini saenanno wona anfoonikkiricho anfe loosu giddo e'nanni yinne assanbannihu egenshishshaho.

Sagalete yineemmo weete manchi beettira iko babaxeworichira baallaho baatote aana noo baalate hasiissanote sagalete yineemmo

Agattote yineemmo woyiite duuchu dani agatto heedhanno mite mite agatto kaayiinni gawajjitannoti heedhanno konni daafira gawqjjitanno agatto lowo geeshsha waajjishshannoe. mite mite agatto kaayiinni duuchu garinni injiitannoti heedhanno.

hijaara hijaara yineemmo woyte hijaaru lowo kaa'lo afirino lawishsha la'nummoha ikkiha ikkiro addi daddalo dadda'late hijaaaru balaxe loosama hasiissanno konne hijaara loonsi gedensaanni isi giddo addi bunu mine loosira dandiinanni sagalete mine loosira dandiinanni yaate

hodhishshaho yineemmo wote duuchu dani hodhishshi noona hakkunni hodhishi giddo ane diilallote hodhishsha lowo geeshsha baxisannoenna halchishannoe korkaatuno baara widira fullannihu diilallote hodhishshinni ikkinohuraati.

Odoote yinneemmo woyte odoo odeessineemmo woyte garunni odeessa hasiisano, hakkichinni ayinchine odeessinoni odoora dawaro hasiisano, dawaro hatte dawarranni woyte odoo odeessinonni garinni hayyo agadhine odeessate.

Booharenna mereersha yinneemmo woyte boohare mitu manchi callisi heeriha ikkiha ikkiro dancha ikkinokki daafira booharishaho ledosi mannu heera hasiisano ,mereersha yinneemmo woyte duuchu manni ledo heeriha ikkiro mereero yinnanni.

Safote Latisha safote Latisha yineemmo woyiite mitto looso lonsaammora hasi'nummoha ikkiha ikkiro danchu gari hananfe dancha looso loonse horameeyye ikkine ga'a guma gumminsammo geeshsha danchu garinni loosa hasiissanno konni daafira safote latishshi lowo geeshsha danchaho

Looso yineemmo woyiite mittu manchi loose heeerannoha umisi heeshsho woyyeesse heeranno gede assannohu loosoho looso loosa lowo geeshsha hasiissanno korkaatuno mittu manchi umosi dandee heerannohu looso loosiha ikkiro callaati

Mininna biirote uduunnicho yineemmo woyte mini uduunnichi giddo biffe lowo geeshsha baxeemma. Hakkiichinni saeenna biirote uduunnichooti yinanni woyite addi addi uduunnichi heeranno. Hakkuri giddo kompiitere lowo geeshsha baxeemma.

Daddallo, daddaloho yinnanni woyte daddalu lowo kaa'lo afirino lawishshaho la'nuummoha ikkiha ikkiro mitu buxichi manchi heeriha ikkiro daddallo daddaliha ikkiro heeshshosi loose lophe woyyabbino heeshsho heera dandaano koni daafira lowontanni danchaho.

Looso. Loosoho yineemmo woyite mittu manchi looso loosikki heere didandaanno. Lawishshaho la'nummoha ikkiha ikkiro mittu manchi heerate loosu hasiisanno. Looso loosinokki manchi dancha heeshsho diheeranno. Konni daafira mittu manchi heerate albaanni looso loosa.

Daddalloho yineemmo woyite daddallu lowo horo afi'no daddallo daddallinno manchi umissirano ikke woleho ikkanno gede asannohura konnira daddallo daddalla lowontanni danchate

Umu danancho yinneemmo woyte duuchu gari dananchi no, mitu seedu mitu haranchu mitu biifahunna mitu biifanokkihu no, umu danancho biifisira konni daafira umi'ya danancho ani lowo geeshsha baxeemma".

koatte koatte lowo horo afidhino korkaatuno koatte horonsi'neemmo wote lekkanke biiffannotanna baxissannota ikkitanno konni daafira koatte lowo geeshsha danchate koatte wodha lowo geeshsha hasiissanno.